Umusarani wugaje nurugi rw'icuma rusize irangi ryera hejuru hakaba handitswe ivyandiko bivuga ko uwo musarani ukoreshwa nabana b'abigeme gusa.

Mu bwiherero aho abantu baja kwikuira umusonga hasi haramaze gucafura cane ntihaherutse gukorerwa amasuku ku ruhande hari agakoresho bakoresha bariko boza bubwiherero hakaba n'amakaro yera, ariko, maze kugira ibucafu bwinshi hejuru hakaba hasize iranga iryo umuhondo.

Ni mw'isomero, hakaba hari ahari ubwiherero bw'abana b'abakobwa, hakaba hari n'ikirango c'ivyandiko vyirabura hejuru, hari umurongo muremure usize irangi ryera, akaba arico gituma n'ivyo vyandiko biboneka neza, hakaba n'umuryango rero w'icuma wugaje kuri ubwo bwiherero.

Harikirasi abanyeshuri bazoza baranekiramwo impuzu iyo bahijye kumesa hari acariko harobakwa ntiharuzura neza ku ruhande hubakishijwe amatafarahiye hakabamwo hejuru cane mu gisenge imbaho zitukura hakaba n'amabati aboneka yuko bitarahe zaku bakwa uno musi turacari mu ntango z'umwaka w'ishuri.

Abana b'abanyeshure harimwo abahungu n'abakobwa hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu bari mu myimenyerezo ngorora mubiri harimwo 'umwarimu, ariko arabereka ingene bagorora amaboko n'intoke yambaye ibutura n'umupira n'ibirato vyerekana yuko umwana iye yagiheho mumyimenyerezo ngora mubiri agenda yambaye nk'uko nyene.

Ikibuga gikinirwamwo umupira wa maboko ari naho batera uwo mupira kugira ngo bawijize bariko barahiganwo, iruhande y'ikibuga har'ivyatsi bituma niyi imvura iguye ata ngondo canke ibishanga bishobora gushika muri co kibuga, iruhande yaho har'inzu abavuye gukina baruhukiramwo bashatse bakanararamwo.

Abana bariko binonora imitsi bari mu kibuga kiteyemwo ivyatsi bisa n'ubururu bariko barakina kugira ngo uwutemvye ntakomereke harimwo n'ibiti bitanga akayaga kugira ngo bariko barakora ino myimenyerezo bayikore bamerewe neza abana b'abahungu bambaye amakabutura n'ibirato hari mwo nab’umwana w'umukobwa yambaye ibirato vyera akaba yakenyeye umupira akaba afise na, kandi gapira gasa n'ubururu, ariko yambaye.

Imisore ine, babiri bambaye udupira dutukura, uyundi umwe yambaye agapira kirabura; uwundi akambara agasa n'ubururu hamwe n'ipantaro n'ibirato. Iruhande yabo hari abariko bararorera urukino bariko barakina rw'umupira w'amaboko.

Abana b'abahungu b'abanyeshure bambaye imyambaro y'ukwinonora imitsi bariko bakina umukino w'umupira w'amaboko, barikumwe n'umumenyereza wabo yambaye umupira wisa wowo urera akambara n'ipataro ryirabura hamwe n'ibirato vyo gukora imyimenyerezo.

Abana b'imiyabaga b'abahungu bariko bakina umupira w'amaboko, bari mu kibuga kirimwo imirongo icafye, umwe urarambitse kandi urera uwundi nawo ufise umuzingi wugaye, hino yiyo mirongo hari umumenyereza wabo yambaye kera n'ipantaro ryirabura.

Ahantu abana bakiri bato baja gukinira binyonga m'ubwato ,harih'ubwato busa n'umuhondo n'ubundi bwera, inyuma yaho har'utuzu tubiri twubakishije amabati atukura, hakaba n'ibiti rero bitanga akayaga bituma abo bana bamererwa neza, hasi mukibuga hacapishije imirongo miremire yera ,kandi ibangabanganwe igera kuritandatu.

Ikibuga abanyeshure bakiniramwo, muri kano kanya bakaba bariko bakina umupira w'amaboko, bamwe bari hakurya, abandi bari hakuno bahanganye nk'inkombe zuruzi, muribo harimwo abana b'abahungu n'abana b'abakobwa, umupira waguye hirya bagiye kuwutora.

Urukino rw'umupira w'amaguru ruriko rubera ku kibuga hanze, ahantu hari ivyatsi biremvye, hakaba hariko harakina abagabo n'imisore. Muri bo harimwo abambaye amapantaro, abandi bakaba bambaye amabutura. Harimwo rero n'uwambaye agapira gatukura, agabirije gutera umupira n'ukuguru kw'ukuryo.

Urwinjiro rw'inzu nziza cane harimwo amakaro aho bakarabira hakaba harimwo amabara atandukanye harimwo amabara y'umuhondo amabara yera umuryango usa n'ubururu mwiza, kandi wuguruye ku ruhande hari amabara asa n'umuo cungwe.

Abana bariko bitegurira amahiganwa n'uwundi murwi, bagira bakine umupira w'amaboko, abana bagera k'umunani, bakaba bafise umupira muntoke bariko bumviriza ingene uwujejwe kubafasha murubwo buhinga ariko arababwira amajambo atuma barema mu mutima bagatsinda umukino.

Imiyabaga umunani iri mu myimenyerezo nkora umubiri bakaba bahagaze bakabaganwe babiri muribo bakaba bafise imipira mu ntoke yo gukina inyuma yabo hakaba hari inzu nziza yubakishijwe amabati atukura hakabaho n'ibiti bifise amashami atotahaye kandi y'urwatsi rubisi ruri inyuma yabo.

Inzu ikorerwamwo ubushakashatsi ikaba ifise uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'amadirisha y'ibiyo imiryango yiyo nyubakwa n'ibiri yose ikaba yugaye imbere yaho hari inzira isigishijwe irangi ryera hakaba hari n'ingazi badugirako kugira ngo bashobore kwinjira mu kirasi kiri imbere kigira kabiri.

Inzu y'ubushakashatsi bavangiramwo imiti itandukanye batera inkoko zirwaye ubutitiri .Hakaba harimwo abagabo batatu bari murico gikorwa bariko barabuganiza iyo miti bamaze guterateranya bakaba bambaye ubufukamunwa bw’ubururu.

Kw'ivuriro ry'akarorero abantu basanzwe bazakuraba ingene iyo bahejeye kuvanga imiti bigenda, ariko bagaca bagenda no gukaraba, kubera hari aho bakarabira hubatse mu buhinga bwa none hubakishijwe ibiti amabuye amatafari iyo hageze yuko baruhuka hari udutebe bicarako udutebe dushika kuri dutandatu muri kano kanya nta numwe ahicaye, kubera bose bagiye mu karuhuko.

Inzu y'ubushakashatsi irimwo umwijima uvanze n'umuco winjirana mwidirisha riri ku ruhande rw'haruguru hakabana handi rero hari akabati kuguruye ku muryango w'icuma turindiriye yuko abanyeshuri baza kugira ngo bimenyereze, kubera yuko bavuye mu gihe c'ivyirwa.

Inzu y'ububiko, kandi y'ubudandaji bw'imiti y'ikizungu yubakishije imbaho zigerekeranye hakaba n'igiti kimwe gicamwo kabiri iyo nzu ku buryo usanga hari utwumba tune tubiri hejuru utuni tubiri hasi i buryo n'i bubafu, hejuru haramaze kuja utugopo twera durumishije imifuniko y'ubururu indani haramaze kujamwo imiti bashobora guhereza abarwayi.

Ikirasi bakoreramwo ubushakashatsi hari umwigisha ariko arategura icigwa abanyeshure bahava baza gukurikira yuguriye amazi kugira ngo imicafu ibaze irangane nihave itera irwara abo banyeshure, yacometse itsinga z'amatara kugira ngo habaze hashuhe abanyeshure baze ata mbeho iriyo.

Inzu y'ubushakashatsi aho bavangira imiti itandukanye harimwo abanyeshure bariko bariga bane hakaba n’umwarimu wabo yambaye isarubeti yera bose bakaba bambaye udufukamunwa umunyeshure umwe muribo ariko arabuganiza umuti.

Inzu ikorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza cane kandi ni ndende, igizwe n'impome zubakishije amatafari ahiye atukura, hari n'urundi ruhande rusigishije irangi ryirabura, ucinjira ubona icuma bakoresha mu kuzimya iyo hadutse umuriro.

Aho bakwera ubushakashatsi hari intebe zitatu twita udusonga bugari zubakishijwe mu mbaho nta n'umwe yicayeko muri kano kanya bagiye mu karuhuko hari n'amazi rero baca bakaraba iyo baheje gukora ubwo bushakashatsi kugira ngo bakure ubucapfu kuntoke.

Mwisuzumiro ryibikoresho abanyeshure bariko barakwirikirana ingene bigenda harimwo babiri bahagaze kubera nibagufi ntibashobora kubona ivyimbere abandi baricaye bariko bagerageza gushushanya ivyo babonye imbere hari ikibaho cirabura candikishijeko ingwa zitandukanye nabarimu babiri bariko bagenda barasigurira abanyeshuri.

Ububiko bwibigopo bagiye baratora mw'ibarabara kugira ngo barwanye imicafu iri mw'ibarabara rero hari ivyo bamaze gutora bamaze nokwoza inyuma bisa neza baciye babishira hejuru aho iherereye ivumbi idashobora gushika ibiri hasi ntibaravyoza biracariko ivumbi birindiriye gusukurwa kugira ngo bije mubindi vyamaze gusukurwa.

Turi kwa muganga mwihinguriro ryimiti aho abanyeshuri biga ibijanye n'ubuvuzi bagiye kwimenyereza harimwo umwarimu ariko arabereka ingene bigenda abanyeshure nabo bagenda barasubiramwo ivyo umwarimu ariko arabereka abo banyeshure nuwo mwarimu bose bambaye udufukamunwa dutuma batagira ibibazo mubijanye nubuhumekero.

Aho bavangira imiti, hari abantu babiri b'abagore bumiwe, batamariwe, babonye yuko icupa bari gushiramwo imiti y'abana, barishizemwo imiti y'abantu bakuze. Ibi rero bikaba bishobora guteza ibibazo, kubera yuko baca banywa imiti itabigenewe.

Inzu y'igeragerezo y'imiti kama. Ababishizwe ni abagore babiri bambaye imyambaro yera yerekana yuko ivyo bakora ari kinyamwuga. Harimwo umwe yambaye agapfukamunwa kera, bose bafise amacupa muntoke bariko baraba y'uko ivyo bakoze bihura kandi ari vyiza.

Inzu y'ubushakashatsi indani hariyo umugabo yicaye araba ku ruhande rw'iburyo yambaye ishati ndende y'amaboko maremare irimwo ibidomagu vyirabura n'ivyera uwo mugabo arirabura kandi ariko aratwenga inyuma yiwe hari urukuta gubakishije amatafari ahiye.

Inzu y'ubushakashatsi iriko ikorerwamwo n'abantu batatu hakabamwo abagore babiri n'umugabo ari hirya yambaye ikoti yera, harimwo umugore umwe yicaye hagati ariko araraba ku ruhande, inyuma yaho hakaba hari uwundi mugabo nawe nyene ari mu bushakashatsi batari kumwe, imbere harimwo umugore afise urupapuro mu ntoke ariko arasome ivyanditseko.

Inzu y'isomero ry'ibitabu hakaba harimwo ibiri ku ruhande rw'iburyo vyinshi bigizwe n'ibara ry'ubururu hamwe n'imihondo iburyo na ho hakaba harimwo ibitabo vyera hari n'iyindi mashini nyabwonko ifukishijwe we igitambara c'ibara ry'umuhondo.

Inzu ibikwamwo ibitabo vy'abanyeshure bo mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu n'uwa kane mu mashure y'intangu .Bikaba bibitse bivanye n'umwaka w'ishure umunyeshure abayigamwo .Haje uwo mu mwaka wa mbere abisanga ku ruhande rw'iburyo w'umwaka wa kabiri abisanga mu hagati wo mumwaka wa gatatu akabisanga ku mpera.

Ni mw'isomero ry'ibitabu bitandukanye harimwo ibitabu bisa n'umuhondo ibisa n'urwatsi rubisi harimwo n'ivyera biri mu nzu yubakije amatafari, ariko bikaba bimanitse ku biti n'amabuye harimwo n'igitambara gisa sha she ku meza akaba rero n'kindi gitanga akayaga, kubera yuko hadashobora gushika akayaga kavuye mu biti.

Inzu y'isomero ry'ibitabo iriko umubumbe w'isi mu gicapo cayo kimeze nk'umupira bakinisha amaboko, hakaba hariho rero n'ikarata icafyeko ibihugu bitandukanye, mu mabara atandukanye, harimwo ibara ry'umuhondo, iryera, n'iryubururu.

Inzu y’ububiko bw’ibitabo yubakishije imbaho zishinze nizikitse .Ivyo bitabo biri ubwoko bubiri, hari ibivuga kuri kahise no kuri kubu ;ibivuga kuri kahise bibitse bishinze ibivuga kuri kubu navyo bibitswe biryamitse bikitse kugira ngo uwushobora kuza gusoma amenye ivyo ahitamwo.

Isomero ry'ibitabu hakaba harimwo ivy'ubuhinga bwanone n'ivya kahise, ivy'ubuhinga bwanone biri mu kuboko kw'i buryo, ivya kahise bikaba mu kuboko kw'ububafu, hejuru hari n'imatera uwubicungera aryamako, hakaba n'udusakoshi tubiri tureture dushiramwo imicafu iyo hageze gukora ibijanye n'amasuku.

Ishure ryintango ryumwaka wa gatatu A rikaba ryugajwe umuryango usigishijwe irangi ryera hejuru hakaba hari ivyandiko vyanditswe vyirabura biranga yuko aho hantu habarizwa abahari

Ishure ryisumbuye ryo ku musozi muemure wa heha hamaze kwubakwa ibirasi bigera kuri cumi na b'itandatu ni ruhande y'urusengero rw'abakatorika n'iryo shure rikaba riryo abapatiri abana bariko barataha bahejeje ivyirwakare ni ku musi wa gatanu bariko bagerageza kujabuka umukobeko utwara amazi uri kurubakwo.

Ikirasi co mw'ishure y'intango mu mwaka wa kabiri, hakaba harimwo abarerwa b'abahungu n'abakobwa, bafise imyaka iri hagati ya cumi n'umwe na cumi n'ine. Bakaba bambaye umwambaro werta hejuru, hasi bakambara umwambaro w'ubururu.

Ikirasi c'ishure ry'intango ryomumwaka wa mbere,B hakaba hari kuruhome ikibaho cirabura, candikishijwe ko ingwa yera ,hakaba hari indome bariko bigisha Abana biga kwandika no gusoma.

Ikigo c’ishure ry'intango rikiri mw'ishamba mubiti birebire bifise amashami n'amababi y'urwatsi rubisi hakaba hari ishure rimwe rudende risakaje amabati atukura rikaba rizitijwe n'uruzitiro rwubakishijwe amabuye imbere yaho harutwatsi turemvye turwatsi rubisi.

Ishure ry'intango riri mu ntara yabubanza ku misozi ahiherereye, kandi haduga bakaba bari ko barahaca imikobeko yubakishije amabuye hari abanyeshuri bahagaze imbere y'ibirasi bambaye imyambaro isa n'umuhondo hejuru hakaba harimwo n'umwe yambaye umwambaro wera ni umwarimu wabo.

Ishure ry'intango ryo muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura, n,amashure atatu ashakaje amabati atukura hakaba irindi riri hagati y'ayo mashuri abiri ryoryo rishakaje amabati y'ubururu, hari n'ikibuga abana bariko barakiniramwo bakaba bambaye udushati tw'ubururu.

Utwana tubiri tuduhungu dukundana cane no mu kugenda tugenda dufatanye kurutugu tukaba duhetse amasakosha abiri ashonye mu bitenge, kandi bakaba bambaye amakabutura maremare n'uturato ubona yuko tumaze gusaza, kubera arutwa ahantu mu ntara yaruguru cane mwivi hariya musi y'amano.

Ishure ry'intango riri muntara kure cane hatarashika iterambere, ryakira abana bakiri bato babahungu n'abakobwa, hagati y'imyaka itandatu na cumi n'itanu. Uruzitiro rwiryo shure rwubatswe mubiti kubera yuko ataterambere rirahashika ngo hubakishwe amatafari.

Mwishure ryintango hageze igihe co gukora amasuku ,ariko ni ku zuba ryinshi ;harimwo umwana umwe yakubiswe nizuba aca yifuka umupira mu mutwe, hakaba nakandi kana kagenda kambaye ishakoshi, uwur’imbere naho yikoreye ibase irimwo amabuye yatoye amabuye abana bahora batsitarako.

Ikirasi kiriko kirasanurwa caheruka kubomoka kubera imvura n'ibihuhusi vyinshi, ubu rero haramaze kujako n'amadirisha agezweho asa n'ubururu, hakaba hariho n'ahamaze kuja ibiyo ariko hakaba n'ayandi madirisha abiri iburyo n'ibubamfu atarajako ibiyo.

Ishure ry'intango rya Kivoga riri mu misozi, ahiherereye cane, hatarashika iterambere, atanamabarabara y'ikaburimbo ahari. Hari ibiti vyinshi bitanga akayaga ku banyeshure bahiga hakaba hariko harashika ibarabara rimwe gusa ry'ikaburimbi rica imbere y'iryo somero.

Inyubako zikiri nshasha zikiri mu ntango, haramaze gusakagwa ibirasi bitatu vy'amashure, muri ivyo birasi harimwo ivyubakishije amabati yera, harimwo nahamaze gusigwa amabati atukura, hari ikindi kirasi kimwe bamaze kumanika igisenge gusa ariko batarashirako amabati.

Ikigo cishure ryintango hari inyubako ishaje cane n'isomero yubatswe muburyo bwa kera hejuru hasakaje amabati ashaje impome nizamatafari mukibuga hari abanyeshure batari bake hakabamwo nakana gatoyi bakwega ukuboko bakajana kwinjira mwishure.

Mu mashure y'intango hageze kuja gukina kugira ngo abana baruhuke mu mutwe baruhurire ubwonko abana bariko barakina abakobwa n'abahungu harimwo akana gatoyi cane kasohokanye isakoshi kayihetse mu mugongo katinye yuko bahava bakiba ibikoresho vy'ishuri harimwo abandi bambaye uturato tw'ubururu uwundi akaba yambaye akarato gasa n’umuhonto.

Ikigo camashure mato mato hakaba hubatse ishure ucinjira hari inkingi nini irifashe hakaba imbere yaho hateye amashurwe meza cane hakaba nakayira karimwo abantu babiri bambaye udupira twubururu iburyo bwabo bantu hakaba hateye ibiti vyiza cane bitanga akayaga.

Ibitabo vyo kwigisha gusoma abana bagitangura kwiga harimwo ibitabo vy'ikirundi hakabamwo n'ibitabo vyigisha icirwa citwa imenyeshantara ivyirwa vyigisha ikirundi bikaba biri hejuru imenyeshantara bikaba hasi vyubakishije imbaho biranagerekeranye.

Inzu y'ububiko bw'ibitabu bw'abana bo mashure y'intango ibitabu biratandukanye harimwo irimwe ibiharuro igisoro vyo kugwiza hakaba n'ivyo guteranya hakaba arimwo rero n'ivyo ingene biga kwandika indome abashobora kuba bari muri bi bibiko uno musi ntibaje, kubera yuko arirasanzwe ari ku wa gatandatu, kandi ku wa gatandatu mw'ishure ntibiga mu mashure y'intango.

Ikigo c'amashure y'intango, abanyeshure bakaba bariko barava kw'ishure, utwana duto duto harimwo utwambaye amashati y'ubururu harimwo n'akandi kambaye agapira kera n'ibutura ryirabura, imbere yaho hari umuferege uha inzira amazi arengana, hakaba rero hari amabati asakaje amashure atukura, hari n'ibiti birebire bituma haboneka akayaga kuri iryo shure.

Isomero riri mu misozi, kandi rishaje ryubakishije amabati ya kera, imbere mu kibuga hari utwana tw'udukobwa turiko turahakinira twambaye imyambaro ya kaki hasi, hejuru tukambara imyambaro y'ubururu.

Ikigo c'amashure y'intango mu wa kabiri A, hakaba hari ikibido gishaje kiri imbere y'amashure, ariko na canecane ayo mashure nayo nyene yugarishije imyango ishaje, ibiyo vyaramenetse, ntibarashobora kubisubiriza.

Ikigo c'amashure cubatswe mu buryo bwa kijambere, hakaba harimwo inzu zihanganye, zibangabanganywe, imwe iri ku ruhande rw'i buryo iyindi iri ku ruhande rw'i bubamfu, hakabamwo rero n'ububiko bw'ibitabu bwubakiye mu buryo bwa kijambere. Ivyo bitabu bikaba bigenda bikurikirana bimwe hasi ibindi hejuru hari n'ibiri hagati vyo mu mabara atandukanye: harimwo ibitukura hakabamwo n'ivyo mu mabara y'umuhondo.

Mw'ishure ry'intango rya kibe zi ryakira abana 'abakobwa n'abahungu hageze igihe co gutanga umusaruro umwaka uraheze abana bari bazanye n'abavyeyi kugira ngo batora umwimbu wabo harimwo n'umugabo atahanye imfashanyo ziri mu mupfuko, kubera yuko mu muryango wawo be enye ni vyo bazokwifashisha gushika abana bagarutse kw'ishure.

N'ikibaza cigirwamwo abana bafise ubumunga bitadukanye kandi bagendara kudukiga, hakaba imbere yabo n'ivyatsi birevye kandi bikuze bitaga umpwemu nziza kurabo bana, har'igacapo cerekana yuko abana bafise ubumunga nkubwo bagendera kutugari bashobora kuza kwiga nkuko uwundi yabikoze.

Ishure ry'intangu rya kija mbere riri mu muji hagati, hakaba harimwo iryubakishije amabati atukura n'ayandi yubakishijwe amabati yera, hagati mu kibuga hari igiti ciza c'umwembe gitanga akayaga ku banyeshuri n’abigisha bokuri iryo shuri.

Ikirasi cishure rito rikiriko rirubakwa ntamiryango irajako ariko indani haramaze kujamwo intebe ndende abanyeshure bazokwicarako zikaba zibangabanganywe zihanganye nk'ibikingi vyirembo imbere hari urukuta rwubakishije amatafari hejuru nahonyene kugisenge hubakishije impome zisigishije irangi ryumuhondo hakaba hari nivyandiko bitukura hejuru.

Ishure ryintango ryo kumuyange ucinjira hari inkigi zamatafari zibiri zikwakira hakaba hari imiryango yamabati yuguruye imwe kuruhande rwibubamfu rishingishijwe ibara ryirabura hakaba rero hari amabati asakaje iryo shure ashaje hirya hari inzu abantu babamwo risakaje amabati atukura hakaba nibendera

Mu mashure y'intango bariko biga ibiharuro vyo guteranya harimyimenyerezo kurubaho abanyeshure bagenda bakuranwa umwume wese akora iciwe umwigisha yabibasigiye kugira ngo ashobore kuraba aho abanyeshure bageze batera imbere mu biharuro mu vyo guteranyo.

Ishure ry' intango rifise ibirase bibiri n'imiryango isigishijwe irangi ry' ubururu ,n' amadirisha y' ivyuma asigishijwe irangi ry' ubururu , ku mpome hasigishijwe irangi ry' umuhondo , hejuru hakaba hari igisenge gisakajwe amabati atukura.

Ikirasi c'ishure ry'intango ryo mu mwaka wa gatatu, indani hakaba hari ikibaho cirabura candikijweko ingwa yera, hari ikibazo co gucapa ku manota atanu. Abanyeshure, bakaba basabwa inzu.

Uruhome gw' inzu gwubakishije amatafari ahiye hagati na hagati hari umurongo ukitse usigishije irangi ryera hariho n' izindi mpapuro zera zine zandikishijeko ivyandiko vy' ikaramu yirabura.

Ikigo c'amashure y'intango kiri ahiherereye ku musozi muremure, inyuma yaho hari ibiti, iryo shure rikaba ari rirerire rigizwe n'ibirasi bine, imbere y'ibirasi hakaba hari abanyeshure n'abarimu babiri bambaye amataburiya yera, hasi hari umuferege utwara amazi bariko barubakira n'amabuye.

Ikibanza bariko biga ubwubatsi bimenyerezamwo mu kwubaka baramaze kuduza igikuta kimwe c'iburyo, barubakishije amatafari ahiye, baramaze no gusiga irangi ryera ry'imirongo ibiri umurongo umwe umanuka uwundi ukika, hari n'utuzu tw'amabati abanyeshuri bacamwo bariko bararengana, hamwe rero n'inkengeri bavuza hageze kuja kuruhuka.

Ishure ry'intango riri ahantu habi cane mu myanda aho bata imicafu, hagati hari igiti gikuze cane cashaje, ariko kiracafise amababi asa n'urwatsi rutoto, i ruhande hari ikindi giti kikiri gito kiriko kirakura impande y'ico giti gishaje.

Ni mw'ishure ry'intango ryakira abanyeshure b'abahungu n'abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka itandatu n'imyaka cumi n'ibiri, hubakishije ubuhinga bwa none, hari amabati atukura, hakaba n'amatafari ahiye, hakaba hari n'igiti hagati mu kibuga gitanga akayaga kuri abo banyeshure, harimwo n'ibendera rifise amabara atandukanye, harimwo iry'ubururu, iritukura, n'iryera.

Aho bakinjikira ibifungurwa vyabanyeshure biga baba mundaro igisafuriya kininiya cera batetsemwo ibiharage bacanirije ibisate n'umwotsi uriko urafumba kuruhande hari inzu yubatse ariko hari udutoboro aho umwotsi ushobora guca kugirango bariko barateka ntibicwe nimyotsi.

Mw'ishure ryintango ata banyeshure barimwo, harimwo intebe ndende imirongo itatu ibangabanganywe, muriryo shure hakaba hubakishijwe impome z'amatafari ubona neza yuko zikiri nshasha, hakabamwo n'imirongo yera isigishije irangi mugabo ririko rirasaza.

Isomero abanyeshure bigiramwo, mu rwinjiriro hubakishijwe inkingi y'amatafari ikaba iriko n'ishwagara ry'umuhondo, indani hari intebe ndende abanyeshuri bicarako, hejuru mu rwinjiriro hari ivyandiko bitukura vyo kwifuriza ikaze abinjira bose.

Inzu yubakishijwe amatafari, mumfuruka har'igiti kimeze nk'umusaraba gifise amashama abiri rimwe iburyo irindi ibubafu ico giti gicamwo kabiri iyo nzu, kuruhande rimwe hari urupapuro rwera rwandikishijeko ikaramu yirabura kuruhande rundi hakaba ikibaho cirabura candikishijeko ingwa yera.

Uruhome rusize irangi ryera rucafyeko abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, keza, kagabo, na kamikazi, bariko bakina umupira w'amaguru, imbere y'uruhome hari ivyatsi vy'urwatsi rubisi aho inka ziza kurisha n'intama.

Ikirasi c'amashure y'intango m'umwaka wa mbere y'amashure abanza, hakaba hari indome nini n'indome ntoyi bariko bigisha abana, munsi yaho hari ibindi vyandiko vyandikishije ingwa y'umuhondo, ibwira abanyeshure yuko ku igenekerezo rya cumi na kane ntwarante umwaka w'ibihumbi mirongo biri na mirongo ibiri na gatandatu batazoza kw'ishure kubera ari umusi mukuru.

Mu misozi kure cane mu mitumba hariko habigerageza ryo kuraba yuko hosheka amabarabara ya kija mbere n'amazu meza baraciye ibarabara basanzemwo amabuye manini manini, ariko baragerageza bazana amashoka n'imihoro n'amasipiri kugira ngo bahimbe ibarabara ribere ryiza, haruguru y'i barabara haramaze kuba amaze umeza n'abanyeshure baramaze kuja kwigiramwo uko harimwo n'amashure.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe abarinzi b'umurima wa edeni, rikaba ryubatse mu buhinga bwanone rigerekeranije hasi no hejuru, hasi hakaba higira abana bafise ikibazo c'ubumuga, hejuru, naho hakaba higira abana atangwara bafise, bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'umwe.

Umupira wugukina w'amaguru w'iki bangano, ubangishije ibihundu hamwe n'ibinyuzi bishaje, uwo mupira ukinwa n'abana bakiri bato bacimenyereza gukina kugira bazoje mumahiganwa atandukanye.

Amasomero mu mashure y'intango hari amashure ashika kurane, ariko rimwe ryaragurutse haje umuyaga mwinshi utuma igisenge cose kiguruka hasigaye amabati gusa ari ku mazu atarenga atatu aho ni ho abanyeshuri bose baciye bateranira barindiriyeyu yuko turonka ifashanyo kugira ngo basubire kwubaka iryo shure ryagurutse abankyeshuri basubire kwiga nk'uko bisanzwe.

Amashuri yubatse ku murongo agerekeranije, Asakaje amabati y'ubururu impome zigizwe n'amatafari ahiye imbere yaho hari ikibuga co gukiniramwo hakaba n'agacu gacundeba kw'ijuru harimwo ivyera nibisa n'ubururu.

Ishure ry'intango ryigamwo abana bakiri bato hagati y'imyaka itatu na cumi n'itandatu, rikaba ryubatswe mu buhinga bwanone, ni rire rire cane, iyo ushaka gushikayo hari ingazi udugirako, rikaba risize amarangi atandukanye harimwo iry'umuhondo, hasi hari utwana turiko turataha.

Mw'ishure ry'intango ryo mu mwaka wa gatatu bariko bigisha gusoma isaha y'urushinge, iki iyo nta kiriko caramenetse hasigaye ibiharuru gusa hakabamwo rero udushinge tubiri kamwe ni kagufiya, kandi ni karekare kakaba kerekana iminota, kandi kakerekana amasahaha hariho ni utundi tubaho tubiri twudukira mende ducafye twerekana ingene isaha abayishira ku ruhome.

Igishure c'intango kinini cubatse nabi, kiri no mukubomoka, cubakishije amatafari ahiye, ariko kirashaje hejuru haramaze kwiraburana hasa na nabi, imbere haramaze kubomagurika kubera ivyubakisho vyaho vyarashaje nta n'abanyeshure bakikirimwo barakivuyemwo.

Ishure ry'intango ryatawe ritagikoreshwa risigayemwo ibisigazwa vy'intebe navyo nyene bahevye, n'intebe zitatu zibiri zibangabanganywe n'izindi ziri imbere yayo hejuru yiyo imwe hariko igishakoshi cirabura.

Ibigo vy'amashure y'intango biri iyo catawe hejuru mu misozi atakiharangwa atanikihamera nta n'inyovu iharaho hantu hari ibiti vy'imigaratusi ibikingereewe mashure ico bikoze hakaba hari n'ibendera ry'igihugu c'uburundi rimanitsekue giti rifise amabara atatu iritukura iryo ugwatsi lubisi n'iryera.

Mw'isomero ryo mw'ishure y'intango, bakaba bariko biga icigwa kijanye n'uburimyi hamwe rero n’ibikoresho vy'uburimyi bitandukanye, hakaba harimwo amasuka, amashoka, hakaba harimwo ivyo kuvomereza amazi ivyo kwikorera imyavu vyose bikaba biriko amazina yavyo bagiye barandika munsi y'ivyo bikoresho.

Amazu ari kure y'igisagara, ahantu abataramenya gutwara imodoka bashobora kuja kuba, kubera nta mazu menshi ariyo, bashobora rero kuja kwiga gutwara imodoka, harimwo n'umwe avuye kwimenyereza ari mu modoka yera ariko arataha asubira mu hira ahaba.

Abana babiri bakiri bato bavuye kw'ishure bagwanye umwe arakomereka hanyuma bamaze kwiyunga baca bafatana ku rutugu umwe, ariko ahuze uwundi uwina we asaba imbabazi bavugana yuko batazosubira kurwana n'umusi n'umwe, kandi bagiye kuba abagenzi guhe ri uwu musi.

Isomero kwishure ryitango ryubatse muburyo bwa kera hakaba hari inzu yubatse mubuhinga bwa mugongodemu hakaba kuruhande hari igihome gisigishije irangi ryera hasi hakaba hari amatafari atukura, kuruhande hari iyindi nzu ifise udutoboro kurwinjiriro inyuma yaho hakaba hari n'ibiti bitanga akayaga.

Aho bakirira abantu hakaba hari imeza ishasheko igitambara c'ubururu mu mbavu kikaba gifise ibara ry'ugwatsi rubisi hakaba n'intebe yirabura inyuma y'intebe hakaba imashini nyabwonko isohora impapuro, hakaba n'iyindi sakoshi yirabura irimpande y'imeza hejuru hari ibitabo n'impapuro.

Isomero ryigisha abanyeshure ingene twokingira ikirere tugahumeka n'umwuka mwiza, hateye ibiti bibiri kw'irembo n'indani mu rugo, abanyeshure bamwe baratashe abandi basigaye bariga, kandi ni bo bazoca baronka irupapuro rwereka ana yuko baheje amasomo neza.

Mw'isoko aho bacururiza, hubakishijwe imbaho zigerekeranye baterekako ibishwaburira kugira ngo ntibikoroke, zifatishijwe n'inkingi imwe rudende ituma bigira inguvu ngo ntibimanyagurike, ariko hariko n'ibindi bipapuro vy'umuhondo vyanditswe vyerekana ibiciro.

Udupapuro twanditse ko amanimero atandukanye uhereye kuri rimwe kabiri gatatu kaduga gushika no kw'icenda utwo dupapuro rero ni kugira ngo abaje kwa muganga baje kwivuza inrwara zitandukanye umumwe wese atore agapapuro bivanye n'igihe yashikiye bace batonda ku murongo kugira ngo baheze bavurwe.

Icumba c'inzu bakoreramwo urug irwaho rukabagwuguruye, kandi rukabagwera impome n'izo amatafari zikagira igisenge gikozwe mu biti gisakajwe amabati ucinjira hari ivyandiko vyirabura biranga yuko awe uhantu hakorera abajejwe intwaro.

Ni mw'isomero ry'abana bakiri batoyi hagati y'imyaka indwi n'imyaka cumi n'itandatu harimwo abana b'abakobwa bari mu kibuga bambaye impuzu z'ubururu harimwo n'urimwo afise ikirato c'umuhondo, kandi bafatanye amaboko bariko baraba imbere uwundi araba inyuma.

Amashure y'intango yubatse ahantu heza cane hatanga akayaga, kubera ibiti bihateye hagati y'ayo mashure, akaba ari amasomero ashika kuri atatu, isomero rya mbere ryubakishije amateguru hejuru niyo basakaje, isomero rya kabisa risakaje amabati yera, isomero rya gatatu risakaje ayatukura, ariko rikaba rifise n'impome zubakishije amatafari ahiye.

Ikigoc' ishure kiri mu gisagara heza cane indani mw'ishure hakaba harimwo amameza atatu apfukije ibitambara vy'amabara atandukanye rimwe risa n'umuhondo irindi risa n'ubururu irindi riratukura ahakaba rero hari n'udutebe turi imbere yayo y'amameza abanyeshure bicarako.

Isomero ryo mw'ishure y'intango muwa mbere no muwa kabiri harugaye imiryango isa n'urwatsi rubisi, hubakishije amatafari hakaba n'irangi risa n'umuhondo, inyuma hari n'ibiti imbere naho hakaba hakiri ivu ryinshi kubera bataraheza kubaka.

Abagabo babiri batashe zirayoye, umwe afise indobo mu ntoke, uwundi aramwimirije, iruhande yabo mu kuboko kw'ibubamfu hari uwundi mugore na wenyene yumiwe atashe, aba bakaba bavuye kw'ishure bari bagiye kuraba umwimbu w'abanyeshure babo baca basanga ntibigeze batonda mwishure n'umusi umwe.

Ahantu haba umworozi w'impene yahisemwo kuja kwibera ahantu mu biti cane kugira ngo aze araronka umwuka utuma ahumeka neza kubera yuko asanzwe ari umwe mu mashirahamwe aharanira ibidukikije, iruhande rero hari impene iziritse itwereka ingene zirisha ubwatsi kandi ubwatsi buremvye bwo mu rwatsi rubisi , hateyemo n'ibiti bituma n'iyi mpene igira umwuka mwiza.

Mw'isomero ry'abana bo mu mashure y'intango bariko biga kwandika mu biharuro bamwe baratora ivyanditse kudupapuro abandi bagatora ivyanditse kutubaho ivyanditse rero ku dupapuro bikaba biri mu vyandiko binini vyandikishije ikaramu, kandi vyirabura ibindi navyo vyandikishije irangi harimwo iritukura n'irisa n'ubururu.

Ikizu kinini kandi kirekire c'igisenge cera gikaba mu rwinjiro gifashwe n'inkingi zitandatu zitatu i buryo izindi ibubafu i ruhande y'ico kizu hateye ibiti bibiri birebire bigisumba bifise amashami y'urwatsi rubisi kikagira n'ingazi uriko uramanuka ukabona ivyatsi bitotahaye.

Ikirasi c'ishure yintango kirimwo amameza atatu akikujwe n'intebe iruhande yaho hari utwubakishijwe imbaho turiko ibitabu bitandukanye abanyeshure basomeramwo.

Aho bagurishiriza ivyakozwe mu mbaho z'ibiti bitandukanye bakagenda berekana akarorero ku giti kimwe kimwe hari ibiti vy'imbaho vy'ubwoko butatu ubwoko bwa mbere ni bwo buri mbere ni burebure cane bukozwe mu mbaho z'igiti bita imarideri inyuma hari ibiti bibiri bikozwe mu mbaho z'igiti bitumuka.

Kwa mugang , mu nzu y'ubushakashatsi, aho bapimira ibikororwa vy'abagwaye igituntu, nta mugwayi n'umwe arimwo, nta n'umuganga n'umwe yahaje, kubera haherutse kuba ingingo zikingira ingwara z'igituntu. Muri iki gihe, muri iyi ntara ya Burunga, nta mugwayi w'igituntu n'umwe aharangwa.

Ishure ry'intango ry'umumwaka wa gatatu bariko bigisha gucapa bacafye imiryango itatu harimwo umuvyeyi w'umugabo n'umuvyeyi w'umugore n'abana babo batatu umwana umwe muri bo yariko asubiramwo ivyo bicapa.

Abana bo mu mashure y'intango bariko biga ingene bakoresha imashine nyabwonko bakaba bariko bandikamwo ibintu bitandukanye bakaba bicaye ku ntebe zishaje reka mbere hari n'amameza amaze gusaza bariko bagerageza ukuntu boyasubiriza.

Ikigo camashure yisumbuye kiteretse mumataba yumusozi kikaba gihananiwe nimisozi miremire riteyeko ibiti bitotahaye bisa nurwatsi rubisi ico kigo kikaba kigizwe namashure abatatu abiri muriyo abasakajwe namabati yera irindi rimwe rikaba risukujwe amabiti atukura

Urukuta rwubakishijwe amatafari rukaba rwugajwe imiryango ibiri ihura ikaba isizwe irangi ryirabura ,indani hubatswe inzu ndende cane ,uruhome rwayo rwubakishijwe amatafari aturiye rukaba rusakajwe amabati.

Isomero ry'intango tukaba turi mukirasi c'umwaka wakabiri w'amashure atangura, hakaba hari ivyanditse kukibaho cirabura, vyandikishijwe ingwa yera, vyanditse mw'ijmbo ry'ikirundi ,bavuga bati kora iyi myimenyerezo, hakaba hari ibiharuro vyo guteranya.

Ikigo cishure ryisumbuye ryo kumushasha ryubatse kumusozi muremure hakaba hari nikindi kigo kiriko kirubakwa kitaruzura kigerekeranije incuro zitatu nivyuma biseruka hejuru batarasakara mukibuga hagati hari ibendera ryigihugu cuburundi rifise amabara atatu iritukura iryera niryurwatsi rubisi

Ikibanza abarushe baza kuruhukiramwo bakira umuyaga uvuye mubiti vyo mu misozi miremire hakaba hubatse n'inzu igerekeranije n'uruhome gw'amatafari ikaba isizwe kuruhande n'imirongo yera ibiri umwe umanuka uwundi ukikamye hakaba harumuntu rero arihagati mu kibuga ariko yakira umwuga.

Ikigo c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, inzu igerekeranije gatatu ikaba isakajwe amabati, hari niyindi itagerekeranije yubatswe muburyo busazwe, hasi imbere yiyo nzu hakaba hari ikibuga kirimwo ivu.

Ikigo c'amashuri ryisumbuye cubatse mumisozi hatagira umuyagankuba mw'ijoro ntihaba habona hakaba hari imodoka y'umuyobozi iparitse imbere y'ikigo c'ishure gisanzwe cubatswe munivo igerekeranije incuro zibiri. Hejuru hakaba hari ikimenyetso cerekana yuko ushobora kwakira imishwarara y'izuba kugirango ushobore gucana mugihe hatabona.

Abanyeshure bo mw'ishure ryisumbuye bari mu kirasi barikobakurikirana ivyigwa bakaba bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye imyambaro yera hejuru hasi bambaye imyambaro y'ubururu hakaba harimwo abahungu n'abakobwa.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntarakama ya bututsi ryubatse rigerekanije rikaba rifise n'ikigo c'uburaro kiri inyuma impande y'igiti kiboneka inyuma y'irindi ishure ry'abana bo mu mwaka wa gatandatu y'amashure y'intama ngo hakaba hari u mwana yambaye ishati yera ipataro yera ahagaze mu kibuga yatinye kwinjira mw'inshure ko yacerewe.

Ikigo k'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kikaba gisakajwe amabati imbere yaho hari ikibuga bakiniramwo umukino w'umupira w'amaboko hakaba hari n'amarange asize kuri iryo shure amarange yera afise imirongo imanuka n'uwuyindi ibiri ikikama.

ikirasi c'ishure ryisumbuye ry'umwaka w'umunani hakaba hari ikibaho cirabura kuruhome kwiryo shure candikisijweko ingwa yera bakaba batanze ikibazo ku banyeshure co kw'ishura yego canke oya ku bibazo bine vyabagijwe

Inyubako y'amashure igeretse rimwe hasi mu bwinjiro hari inkingi zisigishije irangi iryera n'irindi ritukura hejuru hubakije amatafari aturiye hakaba isakajwe n'amabati atukura.

Ishure ryisumbuye ryakira abana b'abahungu gusa, rikaba ririmwo uburaro bwakira abanyeshure bagera kuri mirongo itanu, hamwe n'isomero ryakira abanyeshure amajana atatu gusa, ku ruhande hari ikidomoro kirekire babikamwo imicafu, hakaba, naho banikira impuzu iyo bahejeje kumesa.

Aho basengera bavyuye intebe zirahagaze bariko barahakoropa, bongera bakubura, hakaba ari mw'isengero ryubakshiije amatafari ahiye, hejuru hakaba hari irangi ryera risigishije iryo sengero.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani mu mashure yisumbuye ririmwo abana b'abahungu n'abakobwa bambaye amashati yera, hepfo bakaba bambaye ivyambagwa vy'ubururu, hakaba hariko higisha umwigisha w'umugore inyuma yiwe hari ikibaho cirabura.

Amazu meza yubatse mu gisagara hejuru ubona ibicu vy'ubururu n'ibindi vyera ugarutse hasi hateye ibiti bitanga akayaga hasi, kandi hari ikibuga co gukiniramwo hakabamwo n'ibendere imanitse ku giti ikaba ifise amaba bara atukura ubururu na ryera.

Ikigo c'amashure yisumbuye kiri musi y'umusozi wa Heha, hejuru hakaboneka agacu gacundeba mw'ijuru karimwo ibara ryera n'iryubururu, mu kibuga ciryo shure hashinzemwo ibendera y'Uburundi hakaba harimwo n'ibiti bikikuje izo nyubako zayo mashure.

Ikigo c'amashure y'intango cugarishije imyango ikozwe mucuma hariko n'igufuri bafunze, imbere hariho umwana w'umukobwa ariko aradodora kugirango yinjire. Ucinjira mu gwinjiriro ubona ahantu hejuru hasize irangi risa n'umuhondo ,hasi hakaba irangi risa n'ubururu, hasi cane naho hakaba irangi ry'irabura.

Ikibanza ciza cane kiri mw'ishamba hakabamwo n'igiti kininiya cane gitanga akayaga, hakabamwo rero n'ukuntu cubakiye hasi hari amatafari, hirya cane hakaba hari inzu itaboneka neza ariko yubakishije amabuye n'amatafari isakaje amabati atukura.

Ikigo c'amashure kirahiherereye mu mfuruka zibarabara mu kuboko kw'i buryo imbere yaho hakaba hari utwatsi turemvye duteyeho dusa n'urwatsi lubisi nyene hakaba hari n'igiti kimwe c'umwembe kitaboneka neza kiri imbere y'iryoshure gituma ahaboneka akayaga keza bare mw'ishuri.

Umwagazi w'impene watakariye mw'ishamba umwungere yaraziragiye izindi yazicuye, ariko imwe yayibuze iyi impene yaciye ihitamwo kwigira ahantu hari ubwatsi buremvye ubwatsi zisanzwe zikunda busa n'ubwatsi rubisi nyene, kandi hakaba n'agatutu, kubera hateye ibiti ni ho yaciye yigira kuba irigumiye irindiriye umwungere kw aja kuyitora.

Ishure ryisumbuye ryo kumushasha ni muntara ya gitega, muntara yagutse yakure cane , m'uburundi bwa nyaburunga , n'ishure ryasambutse ,ntakiyo kiririko ubona indani mw'ishure, ukabona ikibaho ah'abanyeshure bigira , handikishije ingwa yera kukibaho cirabura, ikibaho giciyemwo uturongo hagati, vyerekana yuko gifise ibipande bitatu.

Ishuri ryisumbuye aho bariko bariga icirwa co gukina binonora imitsi, Hubakishijwe ubuhinga bugezweho iruhande yaho hari igiti c'ivoka co gutanga akayaga n'ivyamwa kurabo banyeshure biga kuriryo shure.

Ikigo c'amashure yisumbuye, ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, inyuma hakaba hari imirongo imanuka n'iyikika bisigishije irangi ryera, hari n'ikigega c'amazi cubakishijwe isima n'umusenyi, hakaba n'umuringoti hejuru usohora amazi, amaja mu bushongero ubona agacu karimwo ishusho ryera n'iryiraburo.

Isomero ry'ishure ryisumbuye, mu muryango hasi, hari umwana w'umukobwa yambaye ipantaro yirabura n'ishati yera y'amaboko maremare, hejuru hakaba hari amatafari yubakishije uruhome, amatafari ahiye. Hakaba rero n'ivyuma bikikuje ku muryango w'ubwinjiriro bisa ubururu.

Inyubako y'ishure yisumbuye baherutse guheba, kubera ishaje, basize banditseko hejuru, bandikishako ingwa yera eka mbere no ku ruhande, indani hari intebe abanyeshuri bahora bicarako, barindiriye kuza kuzitora kugira ngo bazimurire mu mashure aherutse kubakwa akiri mashasha.

Ishure ryisumbuye riri mugisagara ca bujumbura, hubatswe m'ubuhinga bwa none, hari amazu ari hakuno y'ibarabara aha nah'abanyeshure bigira, hakaba n'inzu iri hakurya y'ibarabara, mw'ibarabara hakaba harimwo n'imodoka hariya n'abanyeshure barara, harimwo abari mukibuga hagati barindiriye bavuz'inkengeri batahe.

Ishure ryisumbuye ryo muri Busoni, ry'ubakishije amabati atukura n'amatafari aturiye, hakaba abana babiri bahagaze amaja mu gwinjiriro, hakaba n'ubwatsi buremvye buri imbere y'amashure, inyuma hakaba hari ibiti birebire biriko birakura, bitanga akayaga kuri iryo shure.

Ikigo c'ishure ryisumbuye abanyeshure bariko barava mu birasi vyabo berekeza ku muhana kuraba icishwe n'umuriro hari rero imodoka zijejwe ku batahana imodoka rusanga ndende cane ifise amabara yera nay'asa n'ubururu arindiriye yuko bagenda bakicara kugira ngo ifate ibarabara igende, hari n'imodoka ntoyi cane y'umuvyeyi umwe mu banyeshuri biga ngaho.

Ikigo camashure kirimwo amazu yubatse imwe igeretse ikaba imbere yaho ifise igiti ciza kirekire gisumba iyo shure gifise amababi atotahaye asa nurwatsi rubisi hakaba hari nibendera riri impande yico giti hasi hakaba hari inzu itageretse iri impande yikibuga hakabaho n'amashurwe yurwatsi rubisi.

Ishure ryisumbuye rirangwa n'agacere kenshi nta mwarimu nta munyeshure nta n'inyoni ntagakacira, kubera yuko ni mu gihe camukakaro bari mu buruhuko hanze aramaze gutangura gusambuka, kubera yuko ata masuku aherutswe kuhakorerwani nivuryo aramaze kuba ryinshi kumaderisha.

Mu gitondo ca kare kw'ishure ryisumbuye ryakira abana b'abahungu bari hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo ibiri n'umwe haracarikare cane banyeshuri ntibaraza, ariko hari babiri bamaze gushika bariko baraba ibijanye n'amasuku hamwe n'ivyirwa baja kwiga muka anya yuko abaremo bamaze kubitegura.

Ishure ryisumbuye riri ahantu hejuru cane kugirango ushikeyo uca kungazi zubakishije isima numusenyi kuruhande hari uruhome mu kuboko kwibubamfu rwubakishijwe amatafari rukaba rusigishijwe irangi ryera, kuruhande rwiburyo hari ivyuma ugenda wishimikizako uriko uraduga.

Ni mw'ishure aho hari hatangiwe ikibazo c'ibiharuro bakaba bari babajije ikibazo kigoye, inyuma yuko abanyeshuri batari bake rero bananiwe bahavuye batanga ingene bategerezwa kubikora, batanga inyishu, biri ku kibaho cirabura, ikibaho hagati musi yaco hakaba uruhome rw'amatafari eka no hejuru hari uruhome rw'amatafari.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwanone rikaba ishure rigerekeranije hakaba ari hariho hasi no hagati no hejuru haba hejuru canke hasi hose hari abanyeshure bambaye imyambaro hejuru yera hasi ikaba isa n'ubururu harimwo abahungu n'abakobwa.

Aho bakinjikira mw'ishure ry'isumbuye, harigeze gufatwa n'umuriro urashika no kurubaho rwubakishije ubwo bwubako, harimwo n'amatafari yahinduye ibara asigaye y'irabura kubera uwo muriro wari wateye, kuruhande hari amashurwe y'urwatsi rubisi akiri meza, hirya cane hakaba imodoka zihahagaze, munsi y'igiti ciza gitanga akayaga.

Isengero ryambere ryashitse mu Burundi ry'abakatorika rizanywe n'abazungu bera, rikaba ry'ubakishije amatafari n'amabuye bikomeye cane bisakaje n'amategura, iruhande yaho barahateye amashurwe yo gushariza kuri iyo sengero hakaba hubakishijwe n'uruhome rw'amabuye.

Inyubako y'ishure ryisumbuye kuruhande hakaba hari inyubako z'amatafari ziyishigikiye, hejuru kugisenge hakaba hasigishijwe irangi ry'umuhondo hakaba n'irindi shure hirya risakaje amabati yera, hagati mu kibuga hakaba hari igiti gishinzeho gitanga akayaga.

Aho bigira ibijanye n'ubuhinga bwanone ku mameza hateretse amamashine nyabwonko, hakaba n'akandi kabati karimwo ibitabo babanza kuja gusomamwo ivyo bagaruka bakashira muri za mashine nyabwonko, muri kano kanya abanyeshure batashe bazogaruka ejo, kubera uno musi batashe aruko hariko haragwa imvura nyinshi cane bidakunda yuko bashobora gukoresha izi mashini nyabwonko.

Ishure ryisumbuye harimwo ama mashine nyabwonko hakabamwo n'ububiko bw'ibitabu bikaba bipanze neza bikurikirana uhereye hasi gushika hejuru, bikaba vyubakishije ivyuma hakabamwo rero n'intebe z'imbaho zo kwicarako muri kano kanya hakaba ata muntu numwe ahicaye kubera ari mu mwanya wa kagura.

Amashuri abiri yisumbuye yubatswe mu buryo bugezweho akaba ahanganye nk'inkombe z'uruzi eka mbere n'ibikingi vy'irembo rimwe muri ryo rikaba ryubakishije amatafari atukura cane ayandi nayo n'amatafari asa nay'adahiye neza iryubakishije rero amatafari kuruhande ry'iburyo hakaba harimwo n'ibiti bitanga akayaka.

I kirasi cishure kikiri igishasha harimwo ibirasi bishika kuri bitatu vyose vyugajwe imiryango isa n'ubururu, kandi ya kija mbere iruhande yaho hateye igitoki gitanguye kwuma, kubera uruzuba rwishirwo muci imbere yaho hari n'udushurwe tukir dukeyi, kubera ivunu ritaragwa mgo tugwire.

Kw'ishure ryisumbuye, harangwa n'agacerere kenshi kubera abanyeshure bari mu buruhuko. Abarimu bagiye gutora ivyigwa vy'umwaka ukurikiye. Turi mu kwezi kwa Mukakaro, hasigaye amezi abiri gusa kugira ngo abana bagaruke kwa rino shure, rishobore no kuronka ikiricunga kubera yuko hari agacerere kenshi kandi hari n'ikibazo c'amasuku kubera abanyeshuri batahari.

Ikigo c’amashure y’isumbuye, kirimwo ikibuga co gukiniramwo, hakaba hashinzemwo ibendera ry’amabara atatu, iritukura, iryera hamwe n’irisa n’urwatsi rubisi. Imbere yaho har’abanyeshure bariko baratambuka, hakaba hari ishuri ryubakishije amabati yera, inyuma hakaba hari n’irindi rigeretse igirofa itarasakagwa.

Ikirasi gishasha giherutse kwubakwa, ku ntererano y'icirwa gikomeye cakozwe mu Ntara ya Bujumbura, aho basanze abanyeshure benshi batakija kw'ishure kubera kubura intebe bicarako. Ubu rero, hari intebe zirindiriye abanyeshure. Rikaba kandi ari ishure ryubatswe mubuhinga bugezweho. Inyuma hari n'igikuta c'amatafari.

Isomero ry'amashure yisumbuye higa abana bafise hagati y'imyaka cumi n'itandatu na mirongo itatu, hagati mu kibuga hari umusenyi, hirya hakaba hari amazu y'isomero, ayandi akaba ar'aho barara, haboneka yuko hari n'ibiti bitanga akayaga kuri abo banyeshure mu gihe baryamye kugira ngo ntibafatwe n'ingwara z'ubuhumekero.

Isomero ryo mw'ishure ry'isumbuye ryo mu mwaka w'umunani, mw'ishure indani hakaba hari harimwo ikibaho c'irabura candikishijweko n'ingwa yera, hakaba hari n'igicapo c'inyabutatu, hejuru hasizwe irangi risa n'umuhondo.

Ishure ryisumbuye ryubatse muburyo bwa none hakaba ahutangurira hari umuryango wubururu ni mu mwaka windwi handitseko igiharuro indwi kugirango vyerekane ko abana bahiga batanguye ishure ryisumbuye.

Ibirasi bibiri vy' amashure biri musi y'igiti harimwo ic'umwembe n'ikindi c'umukaratusi nta birama, nta vyamwa biriko amashure yubakishije amatafari akaba asakaje n'amategura hanyuma ku ruhande hakaba hariho imbaho zisigishije irangi ry'ubururu.

Aho abanyeshure bigira hubatse amasumiro ane abiri mu buhinga bwa none aya ndi mu buhinga bwa kera imbere mu kibuga hari aho bakinira hari ivu, kandi hubakishije mu bwinjiriro amatafari ahi iye inkinga ikomeye cane ituma hatabumuka.

Ikigo c‘ ishure ryisumbuye, ryubatswe mu buhinga bwa kijambere, rikaba risakajwe n‘ amabati atukura rikaba rinasize irangi ry‘ umuhondo, i ruhande yaho hari aho baja gufungurira hegereye ishure, hakaba hadandarizwa amata, ibitumbura, imikate, n‘ ibindi.

Ndi mwishure ryisumbuye ryigisha abana hagati yimyaka cumi n’itandatu na cumi n’icenda; bariko biga ibiharuro ingene boteranya ibiharuro ibindi bakabikuramwo ibindi bakabigwiza bagatoramwo ubusa .Imbere hari intebe umwarimu yicarako ariko arigisha .

Ikirasi c'ishure ryisumbuye indani hakaba harimwo intebe z'abanyeshure ,n'imirongo itatu ibangabanganwe hakaba harimwo n'igisenge cubakishije ivyuma gisakaje amabati . Ku mpome hubakishije amatafari.

Ikibuga c'umupira wamaguru iruhande yaco hakaba hari igiti gitotahaye c'amashami menshi cane ashaka kwirabura mugwinjirira hakaba hari umuntu ataboneka neza indani hari amashure asakaje amabati yubururu.

Ishure ryisumbuye riri mu misozi cane miremire harimwo abana baza kw'ishure bavuye kure, muri kano kanya haca haza utwana tubiri dufatanye dushitse twanyagiwe, kandi twarushe, kubera yuko nta mutaka dushobora no kuronka wo kuza twifutse tuje kuri iryo shure, kw'ishure hari amashure meza yubakishije amabati atukura n'amatafari ahiye.

Ishure ryisumbuye rigeretse kabiri, hirya hakaba hari ayandi mazu atageretse, imwe yubakishije amatafari kandi ikaba isakaje amabati yera, n'iyindi iriko irangi ryera k'uruhome, nayo nyene isakaje amabati yera, iyigeretse nayo nyene imbere yaho hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo m'umusenyi.

Ku kigo c'ishure ryisumbuye hariko hubakwa inyubako zibiri , imwe yarahejeje kwubakwa ifise impome zisigishije irangi ryera iyindi n'inzu igeretse kabiri yoyo ntiraheza kwubakwa, imbere yaho hari ikibuga kikaba kirimwo imodoka iri mw'ibara ryera.

Ikirasi c'ishure ryisumbuye, kuruhande hubakishijwe igihome c'amatafari, mw'ishure hakaba hateyeko ikibaho c'irabura, kikaba gicapishijweko imirongo imanuka bikoreshejwe n'ingwa yera, kuruhande rw'ibubamfu hirya y'iyo mirongo handitse amatarike y'uwo musi, igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarante, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Ni mu bwinjiriro bw'ishure, harimwo umukobwa umwe yicaye y'ibunze, ukamengo yishwe n'amaganya n'agahinda. Iruhande yiwe hari iyindi ntebe atanumwe ayicayeko, ubandanije imbere cane ubona ahantu hateye amashurwe asa n'urwatsi rubisi.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo mu kamenge ni rirerire rikaba rigeretse kabiri, hari ivyandiko vyirabura biranga iryo shure, imbere y'uko ushikir'iryo shure hari uruhome rukwakira rw'amatafari ahiye, hakaba n'umuryango wuguruye w'ivyuma.

Mukigo c'ishure yisumbuye bariko biga ibiharuro, hari imyimenyerezo itandukanye harimwo iyo gukuramwo, guteranya, bakabaza bati bingana bingahe? k'umurongo wo hepfo bingana cumi na bibiri.

Amamodoka abiri manini asize irangi ryera hejuru nirindi risa nubururu hasi zikagira namapine yirabura iruhande yaho hari umwana wumuhungu yikoreye akaba yambaye ikabutura itukura n'umupira wirabura hakaba n'amazu ari kuruhande nibiti birebire.

Umwana w'umuhungu ariko arimenyereza mubuhinga bw'ivyuma bw'isamirizi y'uburundi akaba yambaye ishati yera imbere yiwe hakaba hari Ibitabu aja arifashisha kugirango arabe ingene aja araduza kugira amajwi yumvikane mw'isamirizi y'uburundi .

Abantu bicaye mukirasi gifise igisenge civyuma hejuru hakaba hari amabati yera imbere hicaye abantu kumeza zibiri zifukishije ibitambara vyera imeza igira gatatu imbere yayo hahagaze umuntu wumugabo yambaye ikoti yirabura nipataro ryubururu

Kabwa kabura na nahe imana barahagaze bambaye imyambaro yera bariko bavanga imiti bariko bakora ubushakashatsi inyuma ya, naho imana hari abandi ibicaye na bo bariko barandika nabo nyene bambaye imyambaro yera.

Ishure ryigisha abanyeshure bakuze nimuri kaminuza bigisha gushona ibitambara bitandukanyi hakaba hari abanyeshure b'abahungu n'abigeme bambaye imyambaro isa n'ubururu bakaba bariko barinjiza inyuzi mu nshinge zabwo.

Abigeme batatu bambaye imyambaro yera bariko barakinjika bakaba bambaye n'udukofero twera umwe muri bo yambaye amarori imbere yabo hari amasafuriya ni mu gikoni bariko baracana n'umucanwa kugira ngo batangure guteka.

Abanyeshure bo mw'ishure rya kaminuza, bariko bakora ubushakashatsi, hakaba harimwo umusore umwe, bakubise baramutwenga, kubera yambaye ishati y'ubururu, akaba afise umushatsi udasokoje. Inyuma y'aho hari abandi bagabo nabonyene bari mu bushakashatsi, umugwi ugira kabiri utandukanye n'uwambere

Umugore n'umugabo bari mw'ishure rya kaminuza bariko barategura ivyigwa bagire bahe abanyeshure, umugabo arirabura yambaye itaburiya yera n'agapfukamunwa n'umugore yambaye itaburiya yera n'agapfukamunwa imbere yabo hari umunyeshure ariko arakurikirana ivyo bariko barakora.

Mw'ishure ry'ubushakashatsi, ingene udukoresho twakira imishwara y'izuba tugaheza tugatanga umuyaga nkuba mw'ijoro, hari abanyeshure batatu bariko barabikora, babiri muribo bariko baratwenga, umwe yicaye hagati muribo ntariko aratwenga cane, inyuma yaho hari abarimu babiri bariko babereka ingene ivyo bikorwa bikorwa.

Ahateranirizwa ivyuma hifashishijwe umuriro hakaba hari abagabo babiri umwe yambaye i sarubete yera inyuma yiwe hakaba hari meza abo bagabo babiri bose bifutse mu maso umwe akaba yifashe mu mafyigo yambaye ikoti y'ubururu.

Inzira igenda igana ku kigo c' mashure y' intango kiri mu biti iruhande yaho hakaba hari ikibuga c'umupira w' amaguru abanyeshure bakaba bariko barakina abandi bariko bararorera ic'ugwo rukino gw' umupira w' amaguru.

Aho bakatira inyama z'inka bakoresheje ivyuma harimwo umwe ariko arabereka ingene ushobora gukata umusoso mwiza, umwana w'umukobwa nawe yaravye yatamariwe, abari inyuma n'abandi bahungu barindiriye yuko uwo mukobwa niyaheza kuraba ababisa nabo bakaraba ingene bigenda.

Ibitaro bivura amaso vyo mu ntara ya burunga biherutse kuronka ibikoresho bishasha bitererewe n'igihugu c'ububirigi hari umunyeshuri umwe rero, ariko arabiraba neza, kuko ni vyo yize yambaye umwambaro w'urwatsi rubisi nk'uko bisanzwe bitegekwa yuko kugira ngo winjira ahohantu ari uwo mwambara utegerezwa kwambara, ariko araba rero yuko bimeze neza kugira ngo abandi banyeshuri baheze baze bavyigiremwo.

Igiti cumumanda n'umukaratusi biteye bibangabanganywe kimwe gifise amashami maremare ariko amababi menshi ikindi naco urabonako cahungurutse atababi narimwe gisigaranye hasigaye akanya gatoyi kikagururwa numuyaga.

Abagabo n'abagore bari mucirwa nkarisha bwenge, abagabo bane bariko baritegereza ivy umwigisha ariko arabereka, umwigisha wabo afise inkoni agenda arabereka kimwe kimwe ico kivuga ico gisigura ,hariho intebe imbere imwe yabuze uwuyicarako, hakaba n'abandi hirya bicaya barab'inyuma batariko bakurikira umwarimu.

Ni mw'ishure ry'ubushakashatsi mu bisata biko makomeye vya kaminuza yigenga abanyeshure bamaze gushika mw'ishure baricaye bariko baraba ibijaye n'ubuhinga bwa none umwe muri bo hagaze imbere yabo arikagerageza kubasigurira ivyananiranye ivyabaye akayobera bahinga babirabira no kumbonesha kure iri nyuma kuri ubuhome.

Isomero ririmwo abantu umunani, batandatu baricaye, babiri nabo barahagaze, inyuma hari umuhungu yambaye agapira kera afise n'imishatsi myinshi, kandi yirabura, imbere, naho mu bicaye harimwo umugabo yambaye agapira gasa n'ubururu w'inzobe nyinshi.

Abantu benshi abagabo abagore inkumi n' imisore bicaye mu kirasi bariko baraba uwuriko arigisha kandi bose babishizeko umwete harimwo umuhungu yicaye imbere yambaye ishati y' amaboko mare mare n' amarori n' isaha.

N'ikirasi cigiramwo abanyeshure biga ivy'ubufundi, gukora amaterefone n'ibindi vyuma bitandukanye, hakaba harimwo abanyeshure bane bicaye, uruhande rumwe rwamaja ibuyo rwicayemwo abanyeshure abatatu bambaye ibisarubete vy'ubururu, uruhande rw'ibubamfu rwicayemwo umunyeshure umwe w'umuhungu nawe yambaye igisarubeti c'ubururu hamwe rero n'abigisha babiri bahagaze.

Abantu benshi bibitsina bitandukanye harimwo abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, bakaba bicaye bariko barumviriza uwuriko arabigisha umugore umwe akaba yambaye igitambara mumutwe yipfutse hakabamwo n'abakobwa babiri bafise imishatsi miremire mumutwe.

Ishure rya kaminuza ryigisha ivy'ubuhinga bwanone harimwo banyeshure babiri bariko bararaba umuriro ingene winjira muri utwo twuma, hakaba harimwo umwe afise agakoresho gatukura, uwundi afise igikoresho cirabura amaja haruguru aho afashishije intoke.

Abantu benshi cane bicaye mu kirasi bariko barumviriza bumiwe harimwo abahungu, abakobwa, abagabo, n'abagore, mu bagabo harimwo uwambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'ubururu, mu bagore, naho harimwo uwambaye igitambara yazungurukije mu mutwe kigaca mw'izosi gisa n'umuhondo.

Abanyeshure bane bo muri kaminuza y'ubuhinga bariko baraba ingene bigenda iyo bamaze kuvanga imiti yabo, vyabatwengeje cane, ariko umuhungu wewe yajinyitse, abakobwa gusa nibo bariko baratwenga baravye ingene uwo muhungu yakoze igikorwa c'igitanganza.

Ishure rya kaminuza ryigisha ivyo guteka mu buhinga bugezweho hari abanyeshuri batandukanye bambaye imyambaro yo mu gikoni imyambaro yera hamwe rero n'utundi dutambara dutukura bakaba bafise amasafuriya bariko bahwatiramwoa bilaya abandi bakati bitunguru abandi na bo bakaba bariko bakora amasuku.

Ishure ry'akaminuza ry'ubuhinga hakaba harimwo abariko barakora ubushakashatsi abagabo babiri n'umugore umwe abagabo rero bakaba bambaye udupfukamunwa twera umugore akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'inkofero yera akaba afise n'agapima umuvuduko w'amaraso kazungurukije mw'izosi.

Abahinga mubwubatsi bwamabarabara bwacukuye ikinogo kirekire harimwo abagabo indwi murabo bagabo harimwo ambaye inkofero zivyuma muribo bambaye inkofero zera harimwo uyundi yambaye iyitukura hirya yabo hari abandi bagabo babiri bariko baraganira ubona ataco bitayeho.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye barambiwe bariko bakora ikibazo giheza umwaka, kandi cabananiye, kuko kiragoye cane, n'ikibazo c'ubuhinga bwanone, harimwo abahungu n'abakobwa, inyuma hicaye umwana w'umukobwa yambaye agapira karimwo ibara ritukura n'irindi ryirabura, akaba afise n'imishatsi miremire mu mutwe.

Abanyeshure bari mwisomero bariko biga icigwa c'ubuhinga bwa none abari imbere baricaye bariko baraba imashini nyabwonko hakaba n'abandi babiri bahagaze inyuma umusore n'umwigeme bariko baraba ingene bariko barakora ivyo bariko baratunganya.

Abanyeshure biga ivyo gukinjika mw'ishure kaminuza ryigisha guteka, bambaye amataburiya yera n'udukofero umwe muri bo ari hagati yabo n'umuhungu yambaye agapfuka munwa, bariko bashira ibifungurwa ku masahani bagire bashire abarie ndiriye kurya kugira ngo bumvirize ko a banyeshuri batetse neza.

Ikigo kirimwo abafundi baterateranya ivyuma vyu bw'ubwubatsi harimwo imiryango yugara ku mazu, hari umwe ariko arakata yambaye isarubeti y'ubururu, arunamye, m'umugongo hateyeko icomeke c'irabura kiriko ivyandiko vyera, akaba yambaye inkofero y'icuma m'umutwe, hari n'uwundi ari imbere yiwe ariko aramwitegereza.

Kaminuza yigenga ifise abanyeshuri bataraba benshi cane, bariko bakora mu migwi, bakora ibikorwa bijanye n'ivyo ubuhinga, harimwo abana b'abakobwa n'abana b'abahungu bose bambaye imyambaro yerekana yuko ico gikorwa gikorwa n'abafundi gusa.

Ahakorerwa imodoka zahuye n'isanganya canke zagize ibindi bibazo bitandukanye, bisaba y'uko abahinga bize ibijanye no kuzikoramwo indani, bisaba ko bara ba yuko atacoba cononye imodoka, turabona rero indani n'ama pine yarokotse mumodoka zitandukanye, barindiriye gutera muri izo modoka.

Inzu y'ubushakashatsi ya kamenuza , abanyeshure babiri bariko bakurikirana ivyo umwarimu wabo ariko arabereka, hakaba harimwo umukobwa umwe afise imishatsi itsivye hejuru ku mutwe yambaye agafukamunwa k'ubururu, hari n'uwuri iruhande rwiwe I bubamfu umwana w'umuhungu nawe nyene yambaye agafukamunwa.

Abantu bicaye mukirasi bumiwe harimwo abagabo n'abagore inyuma hari umugabo winzobe yambaye ishati yamaboko magufiya kandi isa n'ubururu hakaba numugore yifashe mwizosi yambaye igitambara gitukura yambaye n'amarori hakaba n'uwundi kuruhande rwiburyo yambaye umupira indani usa numuhondo bose bariko baraba uwuriko aravuga.

Abanyeshurre bariko bariga gucapa bakoresheje amaranga atandukanye hakaba harimwo umwe ni uwurika arabigisha yambaye ikoti akaba umugabo mugufiya cane w'urushatsi rutaboneka aharuye ku mutwe indani mw'ikoti hakaba harimwo ishati y'ubururu.

Abanyeshure ba kaminuza biga ibijanye no kubaza harimwo intebe imeza hakaba harimwo n'amazu atandukanye yubakishije amatafari ahiye muri kano kanya hari abanyeshure babiri gusa bariko bagerageza gusubiramwo ivyo bakoze kugira ngo ivyo babaje bise neza n'abaje kubiraba baje kubigura, kandi batange n'amafaranga menshi.

Abanyeshure ba kaminuza bariko bakora ikibazo gikorerwa kumashini nyabwonko hariho abumiwe vyananiye bariko barabira kubandi hari n'abandi bahagaze kwicara vyarambiye kubera ikibazo cakozwe umwanya muremure hari n'uwundi yifashe kwitama yatamariwe yumiwe niki kibazo.

Ishure rya kaminuza ryigisha ubushakashatsi n'ubuhinga bwo gukata ibikoresho vy'ubwubatsi hakoreshejwe ivyuma, biriko bikorwa n'umwana w'umuhungu yambaye isarubete y'ubururu indani harimwo ishati yera, inyuma yiwe hari abagabo babiri bariko barihweza ivyo ariko arakora, umwe ariko araba ibiri hasi.

Umwigeme mwiza cane akora mubunywero yambaye ishati yera akagira imishatsi miremire ariko aratwenga afise amenyo maremare kugutwi yambaye imparati yera mu kuboko kwiwe kwibubamfu atengatiye isahani iteretseko icupa nikirahuri.

Ishure ry'abantu bakuze bigiramwo gushona ibirato bitandukanye, bakaba bigishwa n'umwarimu w'umukobwa mwiza cane, w'inzobe, n'imishatsi miremire, yambaye ishati yera, isaha ku kuboko kw'ububamfu, hamwe n'ipataro ryirabura.

Mw'ishure rya kaminuza ryigisha ubuhinga n'ubumenyi hakaba harimwo ivyomabitandukanye ibifotora ibifata amajwi bifata amasanamu hakaba nutwuma batereka ko ivyo bagiye gufotoza kugira ngo bafata isanamu nziza n'iyirikure bashobore kuyizana abagabo batatu ahagaze barabana mu maso hakaba n'uwundi umwe ahindukiye yicaye araba inyuma.

Abahinga mu kwubaka biga mw'ishure rya Kaminuza y'ubw'ubatsi, bariko baduza uruhome rw'amatafari, bakaba bahagaze k'urubaho bashinze kugira ngo bashobore guhamvya hejuru. Bakaba ari abagabo rero bashika kuri batanu, hakaba n'umugabo umwe ariko arababwiriza ivyo bakora, afise n'urupapuro mu ntoke, abandikira amanota.

Mw'ishure rya Kaminuza, ryigisha kwinonora imitsi hageze igihe co gukina umupira w'amaboko, abakobwa n'abahungu bariko barawugwanira, uri hejuru cane bagiye kuwinjiza kugira ngo igitsindo cinjire. Hagati hari imirongo itukura n'iyera abanyeshure batarenga iyo bariko barakina.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye bariko barakurikira umwigisha harimwo umwe yahagurutse kugira ngo abaze ikibazo ciwe umwigisha hanyuma ntivyamuguye neza, kubera ivyo bari ko baramubwira atavyumva yanse gusubira mu kwicara gushika amaze gutahura ivyo umwigisha, ariko arababwira.

Ni mw'ishure rya kaminuza ryigisha ingene bayungura amajwi hari umunyeshure umwe yambaye ishati yera akabafise umushatsi wirabura nta co yambaye mu mutwe, ariko aja araduza yongera amanura ayungura amajwi kugira ngo ashobore kwumvisha aba, ariko barategerainge ne amajwi ayunguruye usanga ameze neza.

Ikinogo bahejeje kwimba, kikaba c'imbwe n'abagabo batatu bahagaze impande yaco, bariko barerekana ivyo bakoze, kurundi ruhande hakaba abagabo indwi, murabo bagabo hakaba harimwo uwinzobe ariko arigisha abo bandi batandatu abereka ibikorerwa murico kinogo.

Abigeme bari ahantu batekera bambaye imyambaro yera n'inkofero zera, imbere yabo hari ibikoresho bakoresha mu guteka. Imbere mu gikoni hari abandi bahanganye bariko bararabana.

Ikirasi icishure kirimwo abantu ubicaye harimwo abagabo n'abagore inyuma hari umugabo yambaye agapira akera n'umushatsi mwinshi wirabura imbere hari uwundi, ariko arabigisha abereka ivyo bariko barakora ingene bikorwa.

Ibikoresho vy'imodoka, amapikipiki, ibikoresho nyabwonko biri ahantu bashobora kuza gutora, ngo basubirize ivyononekaye. Harimwo n'ibipima ingene umuyagankuba ugenda mu ntsinga z'ivyo bikoresho harimwo ivyugurura amaburo matomato adashobora gukuzwamwo intoke, ugahitana utwuma ukamadikamwo, ugaca ushikura bikamadukana nako kuma.

Ikirasi ciza cane cubatse mu buhinga bugezweho hahurira abanyeshuri baje kuminuza hakaba harimwo intebe nziza ziteye imbere imbere yaho hakaba hari n'isaha barabirako ko hageze gutangura icirwa canke ko hageze gutaha nta munyeshuri numwe arimwo ni mugihe cakaruhuko

Umwigisha w'umugore yigisha muri kaminuza, afise imishatsi isokoje neza, yambaye ishati yayizinze, ariko yigisha abana icigwa c'ubuhinga n'ubumenyi. Muri abo ba nyeshure harimwo umukobwa umwe yicaye wenyene, yambaye amarori akaba yambaye n'ishati y'amaboko magufi. Hakaba n'uwundi ibubamfu bw'umwarimu yifashe ku munwa yicaye atangaye cane.

Abanyeshure bakamenuza ,bo mubuhinga bw,anone bacuritswe imitwe hamwe bariko Baracapa ,bongera bakurikirana muvyo bariko barakora harimwo batatu bambaye inkofero ,umwe yambaye ,iyera, uwundi y'umuhondo uwundi iyituku hakaba nabandi atanakimwe bambaye ariko bakaba bambaye ibisarubeti bigera ku maguru.

Mw'ishure rya kaminuza ya leta harimwo abanyeshure batandukanye abigeme babiri bambaye imishatsi y'ikizungu mu mutwe miremire cane, ariko ku mugongo wabo nta mpuzu bambaye imigongiri hejuru iruhande yabo hari umwanaw weumuhungu yambaye yikwije umwambaro wiraburo.

Ishure rya kaminuza ryigisha ubuvuzi harimwo abariko barimenyereza harimwo n'agatanda gashashe aho umurwaye ashobora kuryama umwarimu, ariko yereka abanyeshuri babiri ingene bavanga imiti bose bambaye udupfuka munwa umwarimu yambaye akera abanyeshuri bambaye udusa n'ubururu umwe ni umukobwa yambaye n'agakofero kera yafuse imishatsi yiwe.

Imisore n'inkumi bariko bakarihirizwa ubwenge ni muri kaminuza yigenga bakaba bari mu kirasi gifise igisenge civyuma hakaba kuruhande rwabo hari igitambara cera gifutse kibatandukanya nirindi shure ryo hirya.

Abanyeshure bari mw'isomero ry'ubumenyi ubushakashatsi n'ubuhinga bwa none, barikumwe n'umwigisha wabo agenda arabereka umwe k'uwundi ingene ivyo vyuma bikoreshwa, ubu harimwo umwana w'umuhungu yambaye igisarubeti c'ubururu akaba yambaye n'amarori, abandi bararindiriye niyaheza baca bagenda barakurikirana umwumwe k'uwundi.